Antu vanokasire kudziirirwa mudenda rinenge rauya munyika. Vanorumba rumba vezvibhehlera kudziirira madenda anengana apinda munyika. Amweni anenge auya nemhepo kubva kunyika dzimweni.

Ana utsanananje vakaita kunge masoja, Mukuwo wavange veyienda korwisana nezvitenda zvakasiyanasiyana, vanongana vane zvombo zvavanotoshandisa, nyangwe mapfekero avo akatoita kunge masoja. Vanofane kuzvidzivirira kuitira kuti vasazobatira zvavanenge vaenda korwisana nazvo.

Kukauya denda rinotekeshere nyika yeshe, muntu umwe ngaumwe paanengana ari unenge eifanirwa kudzivirirwe kudenda kuitire kuti tisamurwarisa nekupe vamweni.

Denda aribati muntu, nemphuka dzemene dzine matenda adzinosangana nadzo. Amweni anototapukirawo kuantu, otorwara kubudikidza ngemphuka dzinenge dzauya nedenda radzo.

Besha-mupengo rakaitika muna thwendi naitini rakapedza kuuraya vantu. Kunyanya vantu vari nyika dzekubanze, vakapere kufa ndirona, denda rineri. Raiita ungati rainyanya kuuraya vanthu vachena, reisiya antu ekusvipa.

Matenda anogara akadziirirwa kumuntu umwe ngaumwe uri munyika muno. Muntu weshe unengana eifanire kubairwa kana kupuwe mutombo omwa kudziirire dambudziko rinenge raapo.

Madhokodheya anonyanya kuungana panguwa dzavanenge veida kuvhiya muntu. Izvi vanozviitira kubudikidza kuti muntu asazwe marwadzo akanyanya, zveibudikidzazve kuti muntu akasire kupedzerwa kuvhiyiwa kwake kwaanenge aitwa.

Mundu wemukadzi anokurudzirwa kushandisa tonje rakaongororwa. Hafani kushandise madhende, kushandise madzoto nguva yeshe yeshe. Ngendaa yekuti tonje rakaongororwa rine utano.

Madhokodheya nemanesi anofana kuzvidzivirira kubva kumatenda akasiyana siyana anenga arimundau mundaraunda nemuzvibhedhlera kuitire kuti vona vasazvibatirawo.

Akadi kune zvitenda zvinode kuvhara muromo. Ukasaisa chivhara muromo chitendacho chinobaatapukira choambukira, chopararira aaa gare gare nharaunda yeshe yadzara ndichona, saka miromo inenge yeide kutovharwa kuti mweifema zviya musafemerana.

Kakurutu vantu vanombonye miromo kwaitika denta rekuti amweni anobatira anombonya zvemiromo madhokodheya nemakoti veida kurapa muntu nguwa imweni ane ronda.

Dzingaa mizi, zvingaa zvipatara, kuzvikora, kunofane kuramba kwakapfapfayidzirwa mitombo, kuyitire kudziyirira matenda akasiyana-siyana.

Kukauye denda rinotekeshera ngenyika yeshee andu anengana eyikurudzirwa kuti adziyirirwe kubve kuenda roo kungave kumwe mapiritsi kana kubayirwa.

Ana adodori anohlupa yambo weide kuamwise mutombo, anotoda antu obatirirana umweni obate ngekusoro umweni ngekumurenje kuti amwe.

Zvibhedhlera zvine nguwa yekudaidze vantu, zvovaunganidza ,zvovafundisa pakati pedambudziko rinenge rauya munharaunda, kana dambudziko rawirwa ngenyika yeshe vofundiswa ngezvaro. Vohamba ndau ngendau veyifundisa.

Muntu unokurudzirwe kugeze nyara. Unokurudzirwe kumwe mvura. Mvura yakanaka yaamho mumwiri mwemuntu. Mvura yakachena, mvura yakanaka ndiyo inokurudzirwa kuti muntu ngaamwe.

Vantu kunyanya ndombi nemajaha dzechidoko dzinokurudzirwa kuti dzisa dhuvha mumamvura anenge akanaya oungana ega .Munenge mune zvikonye zvinokwanisa kuvapinda .

Mvura yepapombi yakanakira muntu weshe mundaraunda kubudikidza ngekuti, muntu ahambi pakareba kuenda kochera mvura kusawa. Muntu unonga otobuda otoenda papombi otoguma otovhura pombi ochera mvura, opetuka kumhatso kwake. Zvasiyana nekuti uchada kuhamba mumango wakareba eyikwira nemitundu apa panenge pasisina mitundu.

Veutsanana vanogara veidhibana nguva yega-yega veifundisana kubudikidza kwematenda anenga agara aripo nematenda matsva amweni anenge auya, veikombidzana.

Umwe naumwe, unofane kufunda kuti akavhakachire chilavha, oobva kuchilavha unofane kushamba nyara dzake, asati abate chekurya, unofane kushambe nyara dzake kuitira kuti tisabatwe ngezvirwere zvakawanda. Munthu unopeisira ooneka aane manyoka nekuhudha ngekusashamba nyara. Nyara dzinoda kushambwa ngesipho kana ngemadota kuti dzigare dzakashambidzika dzine utano.

Chirwere chemaroda emuchibereko chirwere chakashata maningi. Chirwere chinode kuti chione kurapika nguwa iripo, muntu adetsereke. Ngemukuwo umweni chibereko chakona chinonga chatokomba kuduswa. Choduswa kuitira kuti maivo avavo vaone upenyu hwakanaka, hwakareba.

Mvura inoda kuongororwa yoningirwa yoonekwawo kuti yakachena ere .Yakachena ,inotenderwa kuti vanhtu vamwe ,nekubika nekushamba ndiyona

Nyika ngenyika ine madhokodheya ayo anoshandira arimwo munyikamwo. Amweni anobudawo kooshandirawo kunyika dzeamweni neunyanzvi hwaanenge anahwo oendawo kooshereketa ari kunyika dzimweni.

Muntu wekusvipa nemurungu vantuwo vanoda kugara ndaramo dzawo zvakanaka veipona mupono wakanaka kubudikidza nehutano hwavanenge vanhaho.

Kuzvibhedhlera kunopiwa zvikafu zvinobva kubanze kwenyika zvinouya zveidetsera ,kudetsera kune vanotambudzika kudetsera vana vaye vanenge vanema kwashi .Vanoenda kopuwa kuzvibhedhlera .Saka vantu vanokurudzirwe kuramba vachienda kuzvibhedhlera vachionekwa kuti hutano hwavo hwakaita maemerei.

Ndombi nemajaha vanoxakazeka yaambo kubudikidza ngekufunda chikora kwavanenga vakaita. Vanotaticha ngesimba dzamara vabudirira.

Kune nyika imweni inodetsere nyika dzeshe dziri pashi reshe, ingaa mitombo, zvingaa zvekurya, nguva imweni nezvekupfeka zvemene.

Muntu umwe naumwe ungava mwana mudodori ungava musharukwa ndombi majaha weshe unofanirwankuona mutombo urapike.

Muntaraunda mukaoneka munevapengo zviya, vapengo vano vanode kuonekwa, kubatikirwa kutoona kuti wambohambe ngepari waende ngepari ngekuti vapengo vanoparadze zviro nekuremadza vantu, saka vanifanirwa kugara vakaningirwa nehambire yavanoita nepavanogara nekwavanoenda vasati vakuwadza nekupwanyepwanye zviro.

Vanhu vakarashika ndxondo avatombooni kuti pevanenge vari pakanaka ere, apana dambudziko ere ravanozosangana naro, mukuhamba kwavo. Vanohamba, vanogara peshe-peshe, vanoata mundau dzisikadzii. Mundau dzekuti kana kukanyambonaya vanonaiwa ngemvura ngekuti ndxondo dzavo dzinenge dzisina kuema zvakanaka.

Vezvibhedhlera vanoyedza yaamho ngepevanokona, kubhara mabhuku, maphepha, zvikwangwari, vane dzidziso yekuti muntu aziye ngeutano hwake.

Munthu akanga ane chirwere chaanenge anacho umweni unode kudetserwa nekudzidziswa kuti akone kuashira denda raanenge asangana naro ndookuti akone kuzotora mutombo.

Munthu unengane ane musoro usingatori zvakanaka, unooneka ngekuite zvir zvisina kuhlamburika, kungaa kutaka amweni, kungaa kukanye zviro.

Muntu umwe naumwe unoda muntu unomugwinyisa padambudzuko raunenge asangana naye unenge arwara nendenda reizwi arirapiki.

Zvibhehlera kune vantu vanodzidzisa vantu vanengane vari mumatambidziko avanenge veisangana nawo. Vanofundiswa matambudziko awo kuti matambudziko aya munomapedzise kudini vopuwe zvekuita, vobhuirwa zvekuita kuti vaone kudetsereka nedambudziko ravanenge vanaro.

Zvirema zviri munharaunda zvinode kubetserwa. Umweni unode ndonga yekuti abetserwe ndiyo kuti akone kuhamba, umweni unode chihlayo chekuti akone kutshovhwa akone kuende kwaanoenda.

Kupfapfa idzira mitombo muzvibhedhlera kunoita kuti matenda asagara akatapukirana kune vantu vakasiyana siyana mukagara makapfapfaidzirwa Kutapukirana kwematenda kunoita kudodori.

Kuzvibhedhlera vatenda avakumanidzwi, vana vane mbatso yavo ,vaisa vanembatso yavo vakakumanidzwa nemajaha, ana mai vanokumanidzwawo nendombi dzakakura kumweyo.

Anhu anoona ngezve kuaka akakona yaamho. Kuakire zvibhedhlera mukati nemudhuze munogarwa ngevantu, ngekuti zvebhedhlera zvikaende kuretu, antu anotambudzika. Antani anenge asina cheku hambisa kuti vagumeyo.

Nguwa yeshe tikagume pazvibhehlera, tinoona pane zvikwangwari zvinenge zvakakhomba kwatinengana teide korapirwa ngekuti vana vadodori vanorwapwa vari vega, vasharuka kwavo saka ukaerenga chikwangwari unoziya pemene pekuenda.

Chikwangwari chega chega chingava chi kwangwari chiri munjira chak namirwe pamarumbati chinenge chine masho akakosha yambo nekuti muntu hafanirwi kudarika zvikwangwari anofanirwa kuverenga zviripo.

MuZimbabwe munezvikora zvatekeshera zvinofundiswa antu kurapa mazino, kurapa madziso.

Kune madzimai nendombi vanoangarara yaambo , vanotora mitombo kuzora kuitanga mafuta vomenyeke hope dzavo ngekude kujeka .

Mitombo yega yega yechiyungu inoshandiswa muzvibhehlera inenge yakaongororwa, yakaongororwa pamuchini ,yooneka kuti yakakodzera kuti ishandiswe muvantu zvadarokwo vanthu vanoimwa ngekuti inenge yakanaka.

Kubudikidza ngezvivhiti vhiti ,vanhu vanokone kuhloya zviro angave matenda arimukati mwechikafu kana kuti mukati mwengazi. Zvinobuda ngekuda kwezvivhiti vhiti zvinotidetsera kuona nekuhloya matenda ari mukati mwezviro

Muntu weshe unokona kuite dhokodheya ungaa ntombi ingaa jaha weshe unokona kufundira kuita dhokodheya.

Vakoti nemadhokodheya vane nguwa yevanoonesana ngedambudziko rinenge rauya nemuntu voronzerana kuti rinoitwe muhambisirei ngekurapika marapikirenyi.

Ngazi dzinotorwa kuantu dzeiendaswa koningirwa dzovhenekiwa dzoonekiwa kuti adzina matenda adzakakumana nawo ere kana dzine denda munhu orapiwa.

Veutano vanogara nguwa yega yega vakadzidzise vantu kuti vakasangana nematambudziko kana matenda anganyuka vanofanirwa kumapedza ngeyi matenda akadaro.

Vantu vane misoro isina kuema zvakanaka vanofanira kuongororwa. Avafaniri kukamaniswa nevantu amweni ngekuti pfungwa dzavo dzinenge dzisingatori zvakanaka .Dzinenge dzisingaoniwo maonere anoitwa ngevamweni . Saka vanenge vasingafaniri kukumanidzwa nevamweni. Vanofanira kudzigarira kwavo vega veiongororwa vaone kurapika kwakanaka.

Chibhedhlera chimwe nachimwe chine matsamba, achinoshandisa akabhaliwa ngehurumende chikatendedzwa, kuti chinofanirwa kushanda.

Kune madzimai amweni anobara vana vanogume pavarongomuna, amweniwo anobara manyambiri kozoitawo amweni anobara umwe umwe.

Vafundisi vanohamba muzvibhedhlera. Vanohambira zvibhedhlera zvakasiyana siyana veiparidza. Vanoparidze vhangeri, vanohinazve vari muzvibhedhlera vanenge vachirwadziwa nenyama dzavo vovahina zvekuti vabetsereke ndizvo panguva yavanenge vari mukati mezvibhedhlera.

Pakauya denda reKovhidhi, denda iri rakauya pakagadzirwa zvivhara muromo ,zvaiita kuti denda risatapukira kune andani saka nanyamushi unowu vantu vakabatwa nemagosorwa vanoshandisa zvivhara muromo kuti denda risatapukira kwakawanda.

Zvirwere zvakadai ndiana besha mupengo, zvaiita kuti vantu vazwe vasagara vakagwamana, umwe ngaumwe vaidzigarira arikwake ega kudzamara adainzwa.

Bvute rakanaka yaambo rinoite kuti vantu vasanzwa masoro. Vakagara mubvute munguva dzekupisha dziya ngekuti dzimweni ndau dzinenge dzisina bvute remumbiti rine bvute rembatso, saka vandu vakagara mumabvute emumaberere vanozwe zvakanaka masoro haanyanyi kupanda vapedza veitutsira nekumwa mvura.

Zvibhedhlera zvimweni zvinobhadharisa mubhadharo wekuti muntu arapiwe. Mubhadharo wacho unenge uri pashi. Zvimweniwo ndoozvino bhadharisa mubhadharo wekuti andaani avakoni kuhanira kuende koodetserwa pachibhedhleracho, ngenyaya yekubhadharo unenge uripo wakakwira.

Ndau inogara yakarimirwa rimirwa yakatsvairwa ndau inoemurika wakainingira zvinenge zvakati njosooo zvakati hwee nekujeka.

Zvibhedhlera zvinodetsera yaambo antu anorwara. Vanobatikirwa nguva yavanenge varimo muzvibhedhleremo. Vanopihwazve kurapiwa kwakakwana veigara vakaringirwa nguva ngenguwa.

Vatenda vari muzvibhedhlera avadi kugumanidza. Vari muzvibhedhlera umwe ngaumwe ane denda rake anenge ari mumbatso yake inoenderana nedenda rake raanozwa.

Kune vantu vanokone kuhina kuvantu vanenge vanematambudziko kana vawirwa ngematambudziko. Vanohina zvokurya, vanohina zvokupfeka, vamweni vanotohina pekugara pemene.

Ukaguma kuzvibhedhlera zvikuru haurashiki kwaunongana uchienda kune zvikwangwari zvinokombidza kuti unohamba wakadai weida kurapwa dziso unohamba wakadai weienda kumurenje.

Muzvibhedhlera mune antu akafunda antu anoziva zvaanoita Vantu vanoti vakaona dambudziko pamuntu vanodetserana naye kuguma muntuwo uwowo adetsereka .

Denda reshuga idenda ratambudza antu rinoda kuonekwa mudryiro waunoita, chikafu chako rinoda zvekuziva chikafu chaunorya nechausingafanirwi kurya kuitira kuti tidzakire chisaramba chakakwira zvinokusira kufa kwemundu.

Vantu vanokurudzirwa kuvhara mafafutera nguva ichipo zuva risati rabira kuitira kuti ntunga dzisapinde mukati mwembatso. Ntunga dzikapinde mukati mwembatso dzinoruma ruma vantu vozorwara.

Vamweni vanobuda makupundu kubudikidza ngezvikafu zvavanenge varya, zvikafu zvinenge zvechirambirana navo, amweni makupundu anenge eibhuya kuti mundani amuzi kuema zvakanaka, woona hope yeshe yati farara.

Vandu vachembera vano tambudza yambo kakurutu vakabatwa ngedenda vamweni vanopedzisira vode kurapiswa nekubviswa napuka riya.

Umweni mundani wetinozwa madzimai munenge musiri mundani muri mwegapi, imweni inenge yaamimba. Kuti uziye kuti waita mumba here kana charwadza mundani mwako chiini, kutoenda koongororwa chibhedhlera, ukaenda kuchibhedhlera vanokuongorora vokuona kuti imimba ere kana kuti chiini ere. Wogara watoziya kuti panaapa zviri kundirwadza mukati menyama chiini.

Michini inoshandiswa muzvibhehlera inoite kuti mushando ureruke. Unorerukire madhokodheya, unoreruka unokasira kuvheneka kuone dambudziko ririmukati mwenyayama dzemuntu, madziso egaapi akadi angaoni zviri mukati mwenyama dzemuntu. Panotoda muchini kuti dzivheneke dzemene.

Vanthu vatambudzika ngedenda retsanga kubudikidza kwekuti denda iri idenda rinode mare munthu unode mare yekuti avhiiwe aone kupedza dambudziko iri.

Vanorwara ngezvirwere zveshuga, vanofanira kugara mukuwo, mukuwo wega-wega veiningirwa kuonekwe kuti shuga ineyi aizi kukwira ere. Ngekuti shuga ineyi ikarekerwa yeikwira, munthu wakhona unokwanisa kutambudzika, kana kutamika kwemene. Kubudikidza ngeshuga yakakwira.

Kune matenda amweni anozwise mishana ekuti nemwana mudoko wemene unoita ingatei wachembera waachimbuya, kubeni idenda rinenge richimuzwisa mushana. Anenge achida kuonekwa zvimweni zvinoambiwa nepatinoata nepatinogara, wotozozwa mushana wobasira, wopanda.

Kune amweni madzimai asingaziyi kuti akapuke mwedzi anongana atobata mimba. Anoda kudzidziswa yaambo kuzvibhedhlera Kuti akaona adai panezvinenge zvaapo.

Denda remamota rinotambudza antu yaambo. Hariketi rinobate muntu veshe ungaa mwana mudodori, muisa, mudzimai, ndombi nejaha.

Vantu vanofanire kugara vakavhenekwe nyama dzawo kuonekwe kuti avana here denda ravanga dano veirarama vanaro rione kurapika nguva ichipo.

Vana vadoodori, vanokura vakangwara, veifunda veifundiswa ngematenda. Vanokura veitoziya kuti zvinezvi unowu ndikazwa ndadai, pane chakadai chiri kundihambira munyama dzangu dzino. Otokasire kuona zvekuita, nguwa iripo asati awata pashi.

Kunanambuya amweni nanasekuru amweni asingakasiri kubate mudondoro ngekuti nyama dzawo dzinonga dzakagwinya vanoramba vakaita kunga tei majaha nendombi.

Muntu umwe ngaumwe unokarakadza yaamho kubudikidza ngemwiri wake, kuziya nekugonda zvaanenge arapiirwa, kuti mwiri wake uone kugara wakagwinya.

Anthu ari pakadzare anthu kwakadai ngendau dzezvibhedhlera kwekunamatira kwakawanda kunodhibana anthu anofane kumbonye muromo kuitira kuashire matenda.

Kunematenda amweni anouya mumaziso asingaperi ngemitombo. Anoda kuti muntu aviyiwe awone kudusiwa zvinengana zvirimukati mwaro.

Ukawona wawunganirwa ngemadhokodheya ,ziya kuti unengana unedambudziko rakakurisa yaambo rinoda kuti rirumbiwe rumbiwe naro ,uwone kukasira kudetserwa

Ana sekuru nana mbuya vanoda kudetsererwa mukati mendaramu dzavo kuti vaone kurarama zvakanaka musi umweni vanenge vasingachakoni kudzihambira pamwenizve havakoni kubika kana kuenda kuchibhehleya vega

Jekacheka rakaoneka yaambo kuti rinodetsera madzimai munguva yaanenge eyiteera, amweni anorwadziwa yaambo akapipidza akamwa, unozwe zvakanaka.

Vantu havafanirwi kugara vane besha vakagara vanebesha mapupo avo anorwadziwa haachazokoni kufema zvakanaka haachabeuri miro.

Chirongwa chekuongororore ngazi dziri mumwiri mwedu chirongwa chakanaka yaambo ngekuti muntu unoziye kuti denda rakadai andina. Kunyanya denda riya remukondombera, muntu unotoonekwa kuti une denda ere kana kuti haana denda rakona remukomdombera. Kuti anaro denda remukondombera rino, muntu unotokasire kupiwe mitombo ngenguwa yakafanira.

Antu azhinji avachabatwi ngezvirwere zvemukorombera makore anaa kubudikidza ngekugara vakaenda koningirwa ngazi yavo pamuchini kubudikidza zvee ngemitombo yakazouya inodziirire denda iri

Pane zvikhafu zvimweni, zvinofanirwa kutanga zvaongororwa pamichini, zvoonekwa kuti zvakakodzera ere, kuti antu angazvirya.

Muntu unofanirwe kuite ngazi yakakwana mumwiri make kuitira kuti asasangana namatenda akasiyana siyana. Unofanirwa kututsirwa ngazi kana achinge yaoneka kuti yashomanika.

Kune zvimweni zvitenda zvinoonekwa kubva muweti yemuntu, kubva mutsvina yemuntu, zvinoendeswa kuzvibhedhlera zvoguma zvoiswa pasi pemichini zvoongororwa zvooneka. Zvimweni zvinoonekwa zvirimo zvorapiwa, muntu wakona otodetsereka .

Amweni anobjeme maforya anokuwadza mapapu avo anotore zviro zvimweni zvinenge zvine tsvina zveikuwadza mapapu zvinozoita kuti vasafema zvakanaka.

Mukati mwemwiiri mwemuntu munotorwe pikicha kuti muoneke kuti haana dambudziko hete raangadani anaro aone kudetsereka nguwa iripo. .

Antu amweni asingaditiridzi mvura, ngekudaroko mikamo yavo ikaringirwa inooneka imweni yakasvipe kuti tsvaa, imweni yakatsvukuruka.

Kune mitombo imweni yakatogadzirwa yakafanire kugara mundau dzinotondorera kuitira kuti ishande zvakanaka. Imweni ikasaiswa munotondorera ayichazoshandi.

Zvigono zvakawanda zvakaonekwa kuti zvinokona kudziitira mushando dzakasiyana-siyana zviri zvega. Zvakadai ngekudzibikira, kudzisukira, kudzihambira nekudzi shambidza.

Anamai vanokurudzirwa kuendesa vana kuzvibhedhlera kuti vana vaende veihloiwa nguwa ngenguwa. Anamai vanokurudzirwa kuti vakati gare-gare pachintambo chiriapo vopetuka kuzvibhedhlera nevana, izvi zvinonyanya kuitika kuvana vadodori vanenge veide kuongororwa.

Ntaraunda ngentaraunda, inooneka ine antu anemasoro anotwaya. Antu aya anoda kugara akacherechedzwa kuitire kuti asakuvadze zviro nekukuadze antani. Nguva dzeshe anode kubatikirwa.

Midziyo inoshandiswa kuzvibhedhlera midziyo inoshandiswa kuchengetere mitombo angaa makabadhi, angaa magaba, angaa matini anenga eishandiswa kuisemwo mitombo kuti dzigare dzakangwaririka, dzigarazve nguva yakareba dzeishanda zvakanaka.

Muntu akaguke makodo akaende kuchibhedhleya, mazuwa anaa unoisirwe masimbi mukati mwenyama dzake, kuti makodo ake aonezve kubatana, kubudikidza ngesimbi inonga yaisirwa mukati.

Muntu unopuwa mutombo kubudikidza ngekureba kwake nekurema kwake, unotanga apiwa kureba kwake opimiwazve kuremakwenyama dzake.

Muntu haabatwi nezvirwere kana achinge ashandisirwe majekiseni awo akakwana kunyanya kuvana adodori akapiwa majekiseni awo akakwana nenguwa wanodziwirirwa kubva kuzvitenda zvakasiyana-siyana.

Kune zvikero zvino kera nyama .Kune zvikero zvinokera mphuka Kozoitazve zvikero zvinokera muntu .Muntu anopimwa kuonekwa kuti nomboita maremerei ,unorema sei, kubudikidza nezvanenge eirya.

Pane matenda amweni ekuti muntu abatwa ndiro rinenge risingachadi pambatso, rinoda chibhedhlera paanoende koone michini inomudetsera nguwa imweni ngemufema.

Vanthani vanenge veide zvimuchini zvekuningirwa, kuona kuti vabate mimba ere. Ngekuti umweni pachake aazii kuti hino hendinozwa zvendinozwa kudai, ingadaroko iri mimba yandibata. Saka unonga eide chimuchini chakaongororwa, kuningira kuona kuti mungazi mwakemwo mungadaro mwaane mimba ere.

Mwana uchabva kubarwa, unoyiswa pachikero, owongororwa kuonekwa kuti unorema zvakadini, veyi zviyitire kuti vazomupe mutombo unoenderana nekukura kwake.

Zvimatebura zvemuzvikhona zvinobetsera yaamho kuti muntu akapinda mumhatso unokwanisa kutokandira cheshe chaabva akabata panyara. Zviro zvinonga mabhiro , mabhuku zvinokone kukandirwapo pachithebhurapo chinenge chiri pakhona asati apinda mumhatso. Chinorerusa kuti muntu asapinda mumhatso eiremerwa.

Kune simbi dzinoshandiswa kubaira mitombo kana kukweya zviro zviri mukati mwenyama dzemunhu. Simbi idzi dzakanaka ngekuti dzinodetsera kuti munhu asarwadziwa maningi pamukuwo waanenge eiitwa zvaanenge eitwa , zvinokona kunge eibairwa kana kubairwe mitombo mukati mwenyama dzakwe.

Madzimai akangwara anotora zviro zvekudziirire mimba kuti asakasa abate mimba, asakasa awanze zvindumure ndumure ngekuti zvindumure ndumure zvikateedzana zvikawanda zvinonga zvoonesa kungwarira. Unonga wootode muntu umweni unokudetsera kuti uone kukudze zvindumurezvo nemimbazve padera.

Makore ataari anaya aya naka yaampho, Madzimai ave kukwanisa kushandisa mitombo yeChiyungu kudziirira kuti asabate mimba kubudikidza kekubairwa , kusoniwa zvibereko, kumwa maphirizi.

Muzvibhehlera munooneke maturizi akasiyana siyana. Munooneke mabhaudhi, munooneke zvipikiri, munooneke hamera, munooneke zvigero. Zvinoshandiswa panenge peirapwe muntu zvakadai ngemakodoi.

Ana adodori akawoneka anembishwe dzakawanda zvochoonekwa kuti zvinouya kubudikidza ngekurla zvinotapira yambo nguwa ngenguwa

Zvikero zvinoshandiswa kupima kunyanya kupima kwatinoita chukera, dzinopimwa minyu dzinopimwa, vantuzve vanopimwazve ngezvikero veionekwa muremero wavo.

Amuna vandu vabafunda ende kwane zviro zvakaba gadzirwa akuna achanetsa mwana kuti atse dzara ashandise kuita chimbuzi ,zvimbuzi zvakugadzirwa kuti mwana akukwanisa kushandisa chimbuzi aringe mumbatso achabudi pabanze kutse dzara.

Kuzvibhedhlera vanochovhe mutombo muzvingoro. Kuitire kuti isakuvara, isava ingapwanyika kana kurashika yoende panetsvina.

Dzimweni simbi dzinotidetsera yeyamho kurapika ndidzona asi dzeizotipe matambudziko mune remangwani redu mukati mwendaramo dzevantu, dzizononga dzorwarisa zvee pachinhambwe chekuti dzizorape muntu, orwara zvee.

Kune michini dzekuzvibhedhlera dzisinga koni kushanda dzisina magetsi. Dzinoda muriro wakakwana kuti dzikone kupedza mushando wadzinenge dzeida kuita.

Muzvibhedhlera munowaneke magaba akasiyana siyana ekuti amweni, muntu akapedze kurapiwa munoiswe tonje, mumweni munoiswe naiti, mumweni munoiswe zvipepa, mumweni munoiswazve kana zvinenge zvakaite mvura kana zvikanda zvachekwa pavantu zviya. Azvidhibaniswi mumwemo, chimwe ngachimwe chinoema negaba racho.

Muzvibhedhlera vanokushandisira mitombo yekuti uzwe chiwewe. Wazwe chiwewe vakanyakucheka, wachekwa apana zvaunozwa unotosara weita ingateyi auna zvawaitwa kubeni iwewe wavhiiwa waavhwa asi unozozwa marwadzo ayani vanenge vatopedza kutunga. Auchatozwi kurwadziwa, unorwadziwa wapedze kutungwa.

Kune khaindi nekhaindi yenayiti. Nayiti dzakhona dzakasiyana. Kune dzeana adodori kune dzeasharuka dzinenge dzeishanda zvakasiyana. Dzeasharuka dzinotorawo mutombo wakawanda kudarika dzeana adoko

Zvigero; zvipanera, zvipikiri zvinoshandiswa kwakawanda. Kunyangwe muzvibhedhlera zvinoshanda, kumhatso zvinoshanda, kuchikora zvinoshanda. Zvinombaadetsera yaambo zvirozvo.

Mazino edu anode kubatikira. Anode kubatikira ngekuti nguwa imweni anodhibana nezvitenda. Adhibana nezvitenda aachashandi zvakanaka ndoo paanoonekwa aora, aane matsatsanwa, mukanwa monuhwa kubudikidza ngezino rakaora.

Makore ataari anaa amakore akanaka yaambo kubudikidza nechiyungu chakazouya nevachena. Antu aakuduswa mazino kuzvibhedhlera, kudhaya antu aitoduswa mazino vari kumakanyi.

Kune zvipanera zvakasiyana siyana kune zvipanera zvinosunge zvipikiri, kune zvipanera zvinosunge masimbi, kozoita zvipanera zvinotoshandiswawo kugwajanura mazino. zino periri paya rinode kugwajanurwa ngechipanera ndokuti rione kubva parinenge rakanamira pona apapo mukasadaro zino arimbobvi rinotode chipanera

Vana vanofana kukurawa veizivawo zvimuchini zvinoshandiswa muzvibhedhlera, kana kutengerwawo veitamba ndizvona kuitira kuti paanokura anenge oziva kuti chimuchini chakadai chinoshanda zvakadai.

Simbi dzinoisirwe muntu wakaguke makodo dzinenge dzakaongororwa dzakabikwa kuzvibhedhlera dzodzozwazve mutombo kuti dzione kushanda zvakanaka mukati mwenyama.

Zvirema mazuwa ano azvichatambudziki. Padzare chiyungu peshe peshe. Zvaane magwada azvo ezvinopfekedzwa. Zvaane zvituru zvazvo zvezvinokwanise kugara.

Kuna anamai vanosangana nedambudziko rekutsinda mwana. Ngekudaro kune mhatso iri kuchibhehlera yakagadzirirwa kuzodetsera ana mai akadaro anovhiiwa.

Kudusa zino akudi kurigwajura ngenyara akadi aritombobviwo zvinoda kuchibhedhlera kwerinoenda koshandisirwa zvipanera robviswa zvakanaka.

Azvinaki kuti muntu abairwe simbi dzigare munyama dzake ararame anadzo ,simbidzo dzinozomupa dambudziko pamberipo kubudikidza ngemashandiro adzo.

Kuzvibhedhlera kwakanaka yambo kuramba weyiendeyo nekuti kunemichini imweni inovheneka madziso mundani musoro.

Simbi dzemuchibhedhlera dzikapedza kushanda pamuntu umwe ngaumwe, dzinoendahe dzobikwa kuitire kuti dzichene mangwani dzizoshandiswahe panoumwe.

Kune nguwa dzimweni dzekuti waguke makodo ukaende kuzvibhedhlera vanomasunga ngemabhaundi veiedza nepavanokona kuti rione kupetuka pandau paro usazwazve kurwadza kwakanyanya.

Zvibhehlera munofanirwe kunga mune ndau dzakanaka dzekungwaririra angaa mabhuku emuzvibhehlera nepekungwaririre mutombo pakanaka pasingagumi mwando.

Michini yekuzvibhehleya yakanaka yamho inenge yakabikwa yakaningirwa kuonekwe kuti yapinde muganda remuntu aizomushaishi ere kupona kwake.

Chibhedhlera chimwe nachimwe chinoonekwa chine michini yekubika zvigero zvipanera zvotosiiswa mazino nezvimweni zvakadaro zvekushandisa.

Michini inodetsera yaambo muntu akasike kugwaza mushando wanangana achiita .Unokasirisa kudarike mashandire anoite muntu.

Munyawiri une mitombo, mitombo inooneka kuzvitoro zvakagadzirwa kutengesa mitombo. Mitombo yekuti ukamwa kuwawiwa kweshe kunopera auchazwi kwawawa, auchakweni kweniwo pakadzara vandu.

Vayungu vakatinasirire mutombo wechiyungu usikawawi. Maphirizi amweni akaite mabutu, awawi. Zvasiyana nemimbiti yetinotsa mumakanyi inowawa. Vana vadori dori avakoni kuimwa mimbiti inowawa asi maphirizi aya akadzirwa aya asingawawi, vana vanomwa votopora.

Kune mihlobo nemihlobo yemaphirizi. Kune maphirizi akachena. Kune maphirizi akaite makhara makhara. Kwozoitezve akaite okureba. Kwoite akaite hudodori. Kwoite hudodori hwemene hwekupedzisira

Zvibhedhlera zvakanaka yaambo kuramba takazvivhakachira. Musi umweni unenge usisina mvura yakakwana, amweni aakoni kudita mvura yega. Mvura ikapera azviiti zvakanaka, inoita kututsirwa, saka ukaenda kuzvibhedhlera unokwanisa kututsirwa mvura mukati mwenyama dzako.

Kune mitombo inoshandiswa kupfapfaidzira muntu akaremara. Mitombo iyi yayechiyungu, yakagadzirwa ngevayungu. Kudhaya vantu vaichwanye chwanye mashakani embiti ochuchutirwa panenge pakuvara muntu.

Mutombo unopinda kungwaririka yaambo uri mumabhotoro, ngekuti auzodhibhiki-dhibhiki. Aurashiki, unonga wakabaanase kutsiiwe zvakanaka wotongwaririke zvakanaka.

Mitombo yakagadzirirwe kuti asingadi kuzwe kurye zvikafu. Vakaumwa vanozwa kuda kurya kubudikidza ngemutombo vavanenge vamwa.

PANE RIMWENI BESHA REKUTI UKARIZWA RINODE MITOMBO UNOVHURE MAPAPU, MAPAPU AVHURIKE UKONE KUKOTSORA NGEKUTI GOTSORWA RACHONA RINENGE RISINGAKOTSOREKI ZVAKANAKA. SAKA UKAMWA MITOMBO YAKAITE MVURA-MVURA KUDAI GOTSORWA RIYA RINOVHURA, ROVHURA NEMUMAPAPU UMU, MOVHURIKA, WOFEMA ZVAKANAKA.

Kuendesa vatenda kuzvibhedhlera kwakanaka maningi. Vanoguma veiturikirwa mvura, yekuti itutsirike mumwiri mwavo kudai. Asi uri kanyi akuna kweungakona kuti ungatutsirwe mvura mumwiri mwako, kana mvura yaite shomani. Nguwa imweni mitombo inenge yeitopinda yakaita ekuturikirwa kudai, yeipinde mumwiri mwemunthu.

Anthani anodai eimwe mutombo zuwa rega-rega ,vanokurudzirwa kuti ,vagare vakaringira gaba ravo kuti mitombo yavo yakakwana ere, kuitira yapera vatore imweni.

Vatenda vanode kutsvakirwe mitombo dzakakwana nguva dzavanenge veyi rwadzirwa nyama dzavo vanode kutsvakirwe dzekumwa nedze kudzora kana vane maronda.

Uchi unogadzire zviro zvakawanda, unogadzira mutombo webesha, unorapa antu vaya vanokwire ngazi maningi. Ngazi yeioneka yeidzakira muntu akarya uchi. Amweni vanogeza ndiwo uchi, asi vazhinji vanonga veyi ushandise kurapa mabesha.

Kune imweni mitombo yechiyungu inoite kuti muntu azwe kude kubudisa. Paanongopedza kuumwa otozwa zvomushatira kuita kunga tei hazi kumwa mutombopi.

Maphirizi akagadzirwa akasiyana siyana Eigadzirirwe matenda akasiyana siyana amweni anowawa, amweni anotapira, amweni anozhangurira.

Vana vadodori vanopuwe mitombo wakaite mvura kuti vasaneseka ngekusvada. Maphirizi anovanesa kuti vasvade saka vanoite wekupuwa wakaite mvura mvura usvadike zvakanaka

Mukuhlana nebesha zvagadzirirwe mutombo wakaita inga mvura. Mutombo uyu unoshanda, weishanda weidzaka weivhura, mapapu eshe aya anenge akavharwa ngebesha. Ungautora ungaushandisa mutombo uyu, zveshe zvinovhurika, besha riya rotorapika.

Amweni antu anozwe maziso kubudikidza ngemaruwa. Amweni kubudikidza ngekuwona zvivitiviti. Madziso akadaro anenge eyide kuwongororwa awone kurapiwa.

Kune mitombo yakagadzirwa kupedza marwadzo emwiri anoonekwa kuzvitoro zvinotengeswa mitombo nekuzvibhedhlera kuti vantu vabatsirike kudereze marwadzo emumwiri angadaro echitambudze muntu .

Mutombo wakaita mafuta ekudzora wakanaka yaamho kuushandisa. Kakurutu kumuntu wabuda mapundu akadzora unosara asina maara-maara ekukhomba kuti wakambobuda mapundu.

Kudziirire zvitenda vanhu vanofana kurya zvikafu zvinodziya. Zvikafu zvinodziya zvakabikwe zvakanaka zvinonga zvakavharirwa zvoramba zveidziya kuitira vanhu vasazwa mundani.

Kune mitombo imweni yakaita inga mafuta yekuti ukaitora ukatodzore pamwiiri pako nguwa imweni uneronda. Ronda rakona rinotopora, wadzora mitombo inei. Mitombo yakaite mafuta futa kudai, inodetsera. Wototi vane mapundu aya ukamadzorera, mapundu aya anotopora.

Mapirizi anofanirwa kungwarirwa yaambo, kungwarirwa pasingapindi mwando. Akapindwa nemwando, aazoshandi saka anoda paasingapindi mwando, kuti agare akaoma, awone kushanda zvakanaka.

Chiwewe chakaonekwa kuti chiwewe chinemutombo, unokwanise kuchipedza wekuti munhu akatora akamwa, chiwewe chakhona chinobva chapera. Mutombo wakhona weirapazve mungava mundani, angava marwadzo enyama.

Pakagadzirwa mapirizi eutachiona eaids akuongororwa kuti tikaona kuti muntu akumamwa afanire kuregera kumamwa akaregera anozomurwarisa.

Munthu une marwadzo mukati mwenyama dzake unoda mapilizi anoemese marwadzo. Kune mapilizi akagadzirwe kuemese marwadzo .Kungaa mutombo wakagadziirwa kuemesa marwadzo, angaa marwadzo emusoro, angaa marwadzo emurenje, angaa marwadzo emundani.

Vapengo ukavapa mapilizi upengo hwavo hunodzakira. Vakasahinwa mapilizi ndipo paya pavanooneka veihamba veiponda antu veiponda zvivhayo zvevantu.

MITOMBO YEMADZISO YAKAITE MVURA INOSHANDA YAAMHO. INODETSERA YAAMHO KUNYANGE MUNTU AKAPINDWA NGECHIPI MUDZISO, AKAITA MADZISO ANOWAWA AKATEDZERA MUTOMBOYO MADZISO AKE ANOITA ZVAKANAKA.

Vana vadoodori vanode mitombo, mitombo yekunyaradza marwadzo enyama. mitombo yevana vadoko yakaita mvura mvura ngekuti vana vadoko avakoni kusvada mapirizi. Vana vakaita vadoko vane ari pashi pemashanu, zveidzaka. Vana vakadaroko avakoni kusvada maplizi vega pachavo, vanode,

Mitombo yakaita uswa inoonekwa kuzvibhehlera, inodhibaniswa nemvura kuti ionekuita mvura izoone kushandiswa kubaya muntu yanyunguduka, zvakumana kumweyo.

Mitombo inogadzirwa mazuva ano echirungu inoita kuti ana adodori adakarire kudita mutombo anengana achiziye kuti unotapira .

Kune mitombo yakasiyana-siyana imweni inoitwa yekumwiwa imweni inodzoriwa imweni inoitwa yekubairwa munyama imweni mungazi.

Mutombo dzimweni dzine zvadzinoshatire kumuntu, zvinoite kuti muntu unooneka denda eienderere mberi risikagumi kubudikidza nemutombo. Muntuwo unengana ashatirwa ndiwo.

Imweni mitombo ikashaishwe kumwiva inotora upenyu hwemuntu. Kubudikidza ngekushaishe kumwa mitombo inode kunyase kuona yeimwiva.

Maphirizi amweni akapendwa ungatei masuwiti .Mwana mudodori angariona ritori pariri ,unotora angasvisvina kana kutsenga. Vantu vakuru vanokurudzirwa yaampho kuchengetedza mitombo yakadai.

Asharuka evantu anooneka eirashikirwa ngendaramo dzawo kubudikidza ngekuramba kumwa mutombo kunyangwe uri wechiyungu.

Mutombo wega-wega une magadzirirwe awakaitwa, une mamwirwe aunoitwa. Umweni unomwiwa kamwe pazuwa, umweni womwiwa kairi, umweni womwiwa karongomuna.

Kune antu amweni anoite dambudziko rekukwakwa nuke makanda ngekudaro vanomwa mutombo pamwepo vodzora newakaite mafuta

Zvakanaka yaambo kurapirwe kuchibhehlera ngekuti kuchibhedhlera unoringirwe zveshe zvounangana weizwa. Wopuwazve zvinoenderana nezvounozwa. Zvasiyana nekumbatso unondotora nje weiti pamwe musi umweni ndichapora.

Muntu akaona madziso Ake asingakoni zvakanaka eimakwena kwena unofaniree kuende kuchibhedhlera kwaanoende kupuwe mutombo wokuisa.

Mutombo umwe ngaumwe une mangwaririrwe eunoitwa umweni unongwarirwa urimuchibhokisi, umweni muchikotera, umweni mubhodheya, umweni mumapepa.

Kune mitombo inotarisirwa kunge yeirapa mumiro nemunzee inoita ekupfapfaidzirwa yakaita unga mvura mvura mitombo yakadaro ainesi kushandisa.

Ukaite dambudziko uri muntu aufaniri kugara naro uri wega, unofanawo kupire kune untani wako mwoonesana mwozwisisana okupangawo zano rake raanenge anaro wozwa kusununguka auchatambudziki ngekubudikidza ngemashoko aunenge waronzerwawo ngeuntani.

Kunezvibhehlera zvakanasirirwa antu anenge anemisoro isinganasi kukweye zvakanaka kwavanorapiwa varivega ngekuti vemuhlobo wakadaro vanokwanisa kukanganisira amweni magarire avo ,amweni anochaya maningi kuburikidza nekusatora zvakanaka.

Bana vadodori vanode kubatikirwa nekupuwe zvikafu zvinovake miri dzawo kuti vasarwara rwara uyezve vasazobatwe ngedenda rekuti vanotogarzikwe muchibhedhlera.

Vantu vakaremara vane kodzero yakafanana ngeevantu vasina kuremara. Vanodawo kurya, vanodawo kupfeka, vanodawo kufunda, vanodawo kutamba nevamweni, vanofanirawo kupuwawo mukana unoitwawo ngevamweni vaya vasina kuremara.

Mwana aafanirwi kuonda mwana mudodori unofanirwa kuramba eiyamwa mukaka wamai ake dzamara kaa kajaha kana kantombi kozvirumbira ndipo pakanozokurudzirwa kuti kabve pamukaka wamai.

Zvitenda zvimweni zvinobatwa antu kubudikidzwa ngekuchekwa ngemazenge ane zvingura, ngekumwa mvura dzakasvipa, ngekurya zvikafu zvakaora, zvinoite kuti muntu nyama dzake dzirwadziwe.

Vana vadodori vanopinda kuzwa maningi vakafundiswa veimbotamba. Vakaona nguva yekutamba, vodhibana ngevamweni, vodhibana naticha wavo, vana vanobva vafunda nekubata zvavafundiswa mukutamba umo.

Makurukota anoona ngezvematenda akaona zvakakodzera kuti vana vadodori vadziirirwe kumatenda akasiyanasiyana ngekudaro vana veshe vanokurudzirwa yaamho kuende kuzvibhehlera kobairwa majekiseni.

Vana vadodori vanotya majekiseni. Nguwa yaanenge eida kubairwa ,panode kuonekwa kuti pane vanthu ere vanobatirana kuti mwanawo aone kubetsereka zvakanaka asingajauji jauji.

Mwiri wemuntu unode kurya zvikhafu zvinoake mwiri, kuti mwiri wake uve wakahlamburika. Chikhafu chimweni chinoite kuti muntu asatobatwa ngezvirwere, saka muntu unofana kurye zhikhafu zvinoake mwiri wake.

Motokari dzinotwara vana vechikora dzinodetsera kuti vana vagume ngemukuwo wakanaka , vanogume kuchikora havachanonoki vanoguma ngenguva yakanaka ,dzinenge dzeyihamba zvakanaka ngekuti dzinenge dzakatwara vana vakawanda

Zvibhedhlera pane ndau inorapirwe ana adoodori. Havarapiwi vakakumanidzwa ngeantu akuru ngekuti nguva imweni vanotapurirwe zvirwere zveakuru.

Vana vanongana vabarwa muzvibhehlera mukuwo wawo usati waguma vanoiswa mumabhodhleya kuti vadziirwe varimwo vakaemerae kuti mukuwo wawo ugume.

Mwana mudodori unofunda echitamba kuitira kuti ambozorodze pfungwa dzake dzisaramba dzakasungwa maningi dzimboone nguwa yekuchaiwa ngemhepo kuti anase kufunga.

Muzvibhedhlera amuneyi kuti mwana mudodori, kana musharukwa uri kurapwa, mukoti unofanirwe kuzvidziyirira kubve kuzvirwere zvine muntu unorapwa.

Vanoende kotengeserwe mitombo kuzvitoro zvinotengese mitombo vanofana kupirutana yambo pavanenge veitsanangurirwe mashandisirwe anoitwe mitombo yaanenge atenga.

Madokodheya akafunda apedza kufunda anazopika kupika kuti inini ndinoda kuzobetsera vanhtu mukurarama kwavo ,mukupona kwavo ndeivadetsera kuti vapone kubve muzvitenda.

Muntu akaona ahlupeka ngemadziso akwe zviya unofanira kuenda nawo ongororwa ngemishini. Ozikana kuti une dambudziko reyi ,maziso ano haachaoni ngekuti adini , kuti anozvaanookwanisa kudetsera ndizvona ochidetserwa kubva apapongekubudikidzwa nekuonekwa kwaanenge aita anonekwa kuti maziso ake anedambudzimo rakadini.

Adzimai nemadhodha anoite nguva yaanodhibana eifundiswa kutunga ngubo nezvimweni zvakasiyana siyana zvinoshandiswa ngemuntu kuti aone kundxoka.

Gore ra2025 kwakaite dambudziko retsikdzi kunentaraunda yakanetsa yaamho ngetsikidzi. Anhu airumwa akaata, anthani airumwa akapfeke ngubo dzawo.

MICHINI INOBETSERA YAAMHO MUKATI MENDARAMO DZEDU. MICHINI INOBETSERA KUTI MISHANDO IKASIRE ,KUGUKA- GUKA KUNYANGWE KURI KUONGORORA CHIRO, MUCHINI UNOKASIRE KUONA KUDARIKE MADZISO EVANTU.

Zvibhedhlera zvine muchini unokona kubudisa, ntengo imwe ngaimwe ingaairi mukati kana iri kubanze, inoongorora, zvinengana zveitambudze muntu, zvakorere kuonekwa ngemadziso.

Matenda akawanda anooneka yaambo akaiswa pamichini kuzvibhedhlera iyo. Uri kumwatso hauna chaunoona unofungidzira dzamara vazoenda kuchibhedhlera koonekwa.

Muntu akaremara, unofanirwe kuyenda kuchibhedhlera, ovhenekwa, owonekwa kuti dzingandii here, kana kuti makodho haazi kuguka here?

Muntu umwe ngawumwe paari, afani kutsveruka ngedambudziko ranengana anaro. Unofane kuenda oningirwa, obuyirwe dambudziko riripo kuti awone kudetsereka.

Kudakara ngevamwweni nguwa ngenguwa kwakanaka yaampho. Kunoite kuti matambudziko akawanda adzakire mukati mwekupona mwako, kakurutu kusheka neamweni .

Muntu umweni unozwa marwadzo emwiri vake haanyarari unoenda kuzvibhedhlera koringirwa ngezvimuchini kuti aonekwe dambudziko rinengana reimunetsa .

Ende kotenge mutombo anofanire kubhirwa mashandisirwo mamwirwo nemaitikirwo akhona kuitire kuti asaite dambudziko.

Vakoti vaitaticha vanotatichiswa ngemuntu veikombedzwa kuti muntu unobatwa akadai. Muntu akazwe denda iriri unorapika akadai, vakamuringira.

Kune zvitoro zvakagadzirirwa kutengesa mitombo iyo inozonga ichipuhwe vantu vanenge vabva kuzvibhedhlera vainyorerwa. Vanoenda kuzvitoro izvi veichotengeserwa mitombo iya ngevanhu vakafundira kutengesa mitombo ino vanoziya kuti mutombo wanyorwa apa unomwiwa wakadai.

Kuti mitombo igare nguwa yakareba, inofanirwe kugare pakakwirira pasinga pindwi ngezuwa, panochaya mhepo, pasinazve mwando.

Mundu akatengeserwe mutombo unofanire kuningira kuti mutombo uyu unoshata riini kuitira kuti asatenge mutombo wagara wakashata kudhaya.

Zvitoro zvinotengesa mitombo dzinofane kuonekwa ndau nendau kuitire kuti vanthu vasatambudzika nekutsvake mutombo veizobhadharazve mari dzakawanda kukwira motokari.

Madhokodheya akangwara yambo anovhure zvitoro zvinotengese mitombo veiitire iyani inenge yeitamike kuzvibhedhleya muzvitoro mwavo inenge yechioneka irimwo.

Chibhedhlera chimwe nachimwe pane mhatso inongwaririrwe mitombo. Mutenda akanyorerwa ,anozoenda kotora mitombo iya inenge iri pachibhedhlera apapo paanenge abetserwa.

Mazuwa anaa kwanemabota akagadzirwa akadhibaniswe zviro zvinoti mukaka ,shukera .Ana akamarya ,vanokura kura.

Nzvimbo dzinogare mitombo dzino fanirwe kunge dzirimhatso dzaka chengetedziwa, kuitire zvakawanda, matambudziko angadziwira. Angadaro ari madutu anouya akapaza.

Mitombo inofanirw kungwaririswe yambo kuitire kuti isabiwa isarwiwa zvengemakonzo inofanire kugara pandau pakanaka pasingahaniri makonzo nembavha.

Mhatso dzinotengese mitombo dzinotengeswo nezvimweni zvakasiyanasiyana angaa mafuta ekudzora akaongororwa angaa mabota ekupe vana enengana akaringirwa.

Amweni antu ane mukuba wakashata kuti vakaona muntaraunda mwawo mwabekwa zvikwangwari vanoende kozviturura votozvitora voende kokandisa mapoto

Denda reshura matongo raka gadzirirwe jekiseni rekuti tidzivirire antu asabatwa ngedenda iri nyangwe akadhibana nevaisa vakadini.

Vantu vanofanira kugara veidzidzisana ngezveutano nyangwe pasina veutano vauya koovafundisa. Pakati pavo kana pane unge eiziya unofanirwe kuramba eidzidzisa amweni kuti antu agare akaziya hutano hwavo.

Majaya nendobi anofundire kushambidzika anoteerera yaamho pakaite vanohamba veifundisa, kuti mangwana vazosarawo vodzidzirawo kugara vakashambidzika.

Vamweni vana vevanthu vanodakarira kuende kofunda kunyika dziri kuretu kubanze kwenyika yedu yeZimbabwe. Vanoende kotore zvifundo zvakasiyana siyana kona iyoyo veisiya muno munyika mwavo veiende kofundawo zviri kune dzimweni nyika.

Zvikwangwari zvinenga zvakaiswa muma pato azvidi kusa zviningira zvinoda ku zvingira wo erenga neku nzwisisa zviripo nguva imweni pane zvamuri ku bhiirwa ma erererano ne denda rinenge ra guma.

Amweni matenda anoda kugara aka rangaridzwa kuvanhu vagare veyiziya vagare veitora matando ekuti vazvi dzivirire kubva kwazviri.

Pega pega panoitike gungano panofanirwe kunge pane zviro zvakakwana zvekushandisa. Zvingave zvimbuzi, dzingaa mvura dzekumwa. Pangave mumvuri wekugarira.

Veutano vanohambira antuu mundaraunda dzavo veivapa mitombo , veiva detsera vanosetserekawo. Vamweni vacho vanenge vasina mari dzekukwira motokari kuti vahanira zvibhedhlera ,asi zvibhedhlera ndozvinooneka zvakuhambira antu kuti adetsereke nge nguva yakafanira.

Kuvhakachirawo ndau dzakasiyana siyana nekubuda kuenda kubanze koonawo nyika dzimweni uno funda zvakawanda kubudikidza nekuhamba kwaunenge waita.

Vasharuka vanokurudzirwa yaambo kuti vaende kuzvibhedhlera, kwevanoramba veiende kooningirwe ngazi yavo kuti aizi kukwira ere. Zvooneka, kuti yakakwira vanonga veifane kupuwa mutombo, wokudziirira kuti ngazi inei isaramba yakakwira. Zvinokonzere kuti muntu unokwanise kufa. Saka unokwanise kutore mutombo ngenguwa yakafanira, aongororwa.

Matenda akasiyana siyana ane mazuva aanocherechedzwa kamwe pagore vantu veionesana veibhuya bgezvematenda anooneka kuanhu.

Teihamba mumapato tikaone zvikwangwari zvakanyorwa tinofane kuzvirayeza toona kuti zvinobhuya ngezveyi. Mushi umweni rinenge ritori dambudziko raurinaro unotodetsereka ukaerenge zvikwangwarizvo. Unotoziye kuti ndikaende pakadai ndinoone rubatsiro rwakakwana.

Nyika imweni naimwe inozvainoda kuti vantu vayo vararame vari mazviri zvakadayi ngekufunda zvakadayi nrgekuone chekurya zvakadai ngekuone mitombo.

Madzimai anofana kugara akayaiya zvibereko zvavo wozwa kuti azvirwadzi ere. Zvikanga zveirwadza anofanirwa kuenda nazvo, zvooguma zvohloiwa nemadhokodheya kuzvipatara.

Mimbiti inoshandiswe kugadzira zviro zvakawanda inogadzire mabhuku inogadzire mitombo inogadzire mipini yemapadza tinoonazve huni kubve kumbiti.

Ngemuntu unokurudzirwa yaambo kushambidzike nyara dzake, kakurutu wachungamidzana nemuntu, wabva kuzvimbuzu. Unofanirwa kugeza kuitire kuti makonye asazokubata.

Matenda anofundiswa ngenjira dzakasiyana siyana amweni anonyorwa pazvikwangwari amweni anonyorwa pahembe dzekupfeka kuitire kuti antu aerenge nekuzwisisa.

Madhogodheya anenguva yaanoenda kunorapira kubanze votsvaka pakaite pakati nepakati kudhuze nekune antu. Antu vouya eirapiwa pamhene.

Mwana ndimai, mwana ndimai ake. Mwana mudodori unode kuone mai ake ari padhuze navo, mai ake eimubatikira, eimupa zveshe, ungave mukaka, chingava chikafu. Mwana, ndosakei kweinzi mwana ndimai. Pasina mai mwana haaguti, unoramba akachema ngekuti mai vlake panenge pasina.

Zvinodawowo nguva yekudzipa, nguva yekumboita mhemberero nevasharukwa. Ungadaro vari vasharukwa vendaraunda, vangadaro vari vasharukwa venyika. Pomboita mamhemberero momboungana vantu vombogiya nekujaivha.

Muntu womuisa unofane kungwarire mburi yake. Ungaa mukadzi wake nevana vake, unofane kuti avashandire, avangwarire kuti zvinodiwa pakurarama kwomuntu zvakawanda. Mukadzi angabara mwana unode kuti awone sapoti kubva kumuisa wamubarisa.

Anamai anofanirwe kupe vana vawo rudo kukhombidza kuti vakamubara mwana uno veimuda. Saka unofanire kumukhombidze rudo, rudo rwakadzama yaampho eimudzidzisazve ngezvendaramo.

vezvibhedhlera Vakaita semachechi anochumaira shoko zuwa ngezuwa vanochimaira vangeri rehutano hwemuntu kuti muntu agare akangwarira.

Ndombi mazuva anawa dzinoonekaa dzeita mimba kubudikidza kuda kutamba maningi nemajaha vasingatereri vasingafundi veida kuita zvekutamba.

Pane vanhu vanosangana nevaisa vakawanda vakasiyana-siyana, vobatire zvitenda zvepamanhi .Zvitenda izvi zvinonga zveide kuongororwa zvione kurapiwa . Zvitenda izvi zvakashata zvinokuwadza.

Zvibhehlera zvine michini dzinoongorora ngazi dzevantu kuti vaonekwe kuti avana ere denda reedzi vaone kurapika nguwa iripo.

Vantu vamweni vanoda kugara vakatutsirwa ngazi mukati mwenyama dzawo. Vanopere ngazi yavo ngekukorere kurye zvikafu zvinoite kuti ngazi igare yakakwana.

Mandombi nejaha amufani kuita zvinhu zvinenge zvisina kuhlamburuka pamhene. Pamhene apaitiki zvinhu zvinenge zvisina kuhlamburuka, azviiti zvinobvisa chiemo pane muntu kunyanya ndombi, chiemo chayo chinenge chafumuka.

Denda reedzi rinofane kucherechedzwa mundaramo dzevantu. Vantu vaitire kuziya kuti kunedenda ratinefanira kugara takadzidziirira kubva kweriri.

Pane amweni antu akasikwa akaita kunge aisa nevakaita kunge madzimai. Vakamuringira pemene-mene haumuziwi kuti muisa ere, mudzimai ere haizvioni kubudikidza nechiyemo chake chanenge ari.

Madzimai ane ana adoodori anokurudzirwa yaamho kuti vape vana zvikafu zvinoake mwiri. Vana vagare vakaguta nguwa dzeshe kuitira kuti vasabatwe ngematenda.

Kubarire muzvibhehlera kwakanaka maningi kwasiyana nekumbaabarire kanyi. Ukabarire kanyi gumvu remwana rinochekwa ngehlanga kubeni zvinenge zvisina kunaka pautano wemwana, asi muzvibhehlera vanotora zvisvo vochekacheka ndizvona vosunga sunga zvakanaka. Kanyi ino kumbaatotore tambo yavanotora votosunga gumvu remwana.

Ndombi dzinoda kusapotiwa munguwa yedzinenge dzeikura, dzinosangana nezviro zvakawanda mukukura kwendombi munoda kubatikira yaemho pane nguwa dzevanenge veida zvavanoda kuti vadetserekane panguwa yavo yekuteera.

Munyika yezimbabwe ndombi dzinobatikirwa kuti dzionekwe kuti dzine zvakakodzera ere pakushandisa pauhamhandara hwavo.

Makore ataari anaaya vantu vahusvuka. Unoona ndombi nendombi zveiroorana. Wowona jaha nejaha zveiroorana . Vantu vahusvuka.

Kune majaha amweni asingachaziyi zvekuita akuita ngateyi jaha rimweni intombi otohambidzana vakadaro asi ona ari emuhlobo umwewo.

Nyama yemuntu ainaki kuramba yakapinzirwe zviro, zvakadai ngezvisimbi, zvinyari zviphepha. Zvinoite kuti nyama dzirambe dziite matambudziko.

Kuhamba kwemukuwo kwakanaka, tinoona anamai vakagare muchi bhedhlera. Zvakasiyana nenguwa yekudhaya anamai vaiberekere kumakanyi veiberekere pashi pasina mubhedhu.

Ndombi nemajaha vanogara vakafundiswa zvekudzingwarira nguva yega-vega. Kuitire kuti pasazobarwa mwana unongana asina kutenderwana panguva isiyopi.

Mwana akatame chikafu chakakwanirana nenyama dzake unoite denda rekuti munotambudzika mwokorera kuziya kuti chiini chiri kumutambudza unoondoroka ondoroka.

Ndumure dzinode kudzidziswa yambo kuti ungave musikana kana jaha mwiri wemuntu aufaniri kuwonekwa uri pabanze unofanire kurambe wakapfekedzwe pahla.

Kune mutambo yakaita ana bhora mitambo yakadai inoda kutambwa iine zviro zvekudziirira ndhengo dzemwiri kuti dzisaremara, ungadaroko nguwa imweni akabe pasha kana kuwa kana aine zvekudziwirira ndizvona aakuwari.

Waguke mirenje yake zviya, unode kuona rubatsiro obetsereka ngenguwa yakakodzera. Untani unonge eitambudzika kuenda kuchimbuzi unode kubetserwa. Saka muntu waremara unofane kugara neuntani pamhiripo kuti aone kubetsereka nenguva yakafanira.

Muntu akakuwara Ari kumutambo wakasiyana siyana anofanirwa kuonekwa nekudetsereka nguwa iripo oonekwa kuti azvidi chibhedhlera here.

Vezvibhedhlera vanofanira kugara padhuze , kugara padhuze nepanenge panemitambo yakadai ngekurumba, mitambo yekutambe bhora, aaaa vanofanira kugare padhuze kuitira kuti pane vanokuvara vaya umweni ungadaroko, waguke ndunji yake, unonga aide kukasira kudetserwa, asati aendeswa kuchibhedhlera.

Mwiri wemuntu unode kutamura-tamura, vei tamura tamura kuti magodo ako agwinye. Magodo anogwinya ngekutamura-tamura ngekurumba-rumba nekutomuka-tomuka. Ukasadaroko unogara vakaita kunge tee uri mbodza.

Vantu vanoditiridze mvura maningi, avamboiti matambudziko, ekuzwe masoro, ekuzwe madzungu, kuti mumwiri mwavo munenge mune mvura yakakwana.

Zvakanaka yambo kuti muntu arambe achibika mvura zvinodetsera yambo mukati menyama inosuka matenda inoita kuti muntu agare akagwinya asazwe kunzwa madzungu.

Ndombi ne jaha dzeyi kura dzinoketa mushando wadzinenge dzeide kuzoita mukati mweku rarama kwadzo dzino dzidziswa kuti dzinoita maitirei dzizoone mushando wadzinoda.

Mvura yakanaka yaambo kuimwa kunyanya mvura iya inocherwe muzvinyuka zvakaakirwe zvakanaka, inenge yakambaanaka wombaaimwa, inosuke tsvina yakawanda mumwiiri umwu, yoorosuka muntu oorototama nedambudziko oorogwinyiswa ngemvura. Mvura yakabaanaka kuti muntu amwe mvura yakawanda yaambo kunyanya zuwa reipisha zviya.

Chiyungu chakanaka yaamho, chakauya nezvichayambovha zvinotidetsera yaambo, kukasira kumangara panenge paitika dambudziko, kukasira kugunisa. mashoko kwaanengana achida kuenda.

Nguva inoyatakurarama inguva yakanaka yambo. Kwane ruthunga rekuti unosecha zvaunenge ukuda paruthunga rwako hweikudetsera. Weiona kungava kufunda wotodetsereka neruthunga. kutotora ruthunga rwako woshandisa watodetsereka zviro zvako zvaunenge uchida kuita pasina kuenda kuretu kana kupedza mare.

Zvibhedhleya zvinodzidzisa anthu kubudikidza ngedenda rinengana rauya neagara ariyo kuti anthu anofanirwa kuramba akatora mutombo.

Kusime maruwa kwakanaka yaamho munharaunda. Kunotiite kuti tione uchi. Nyuchi dzinoda maningi kugara mune maruwa dzeimwe muto wemaruwa dzapedza kudaro dzotogadzire uchi vantu voone pekuponera.

Kune ruwa rimweni rakaita inga madima, muntu akakangaidzika kuona unoritora akatoenda naro kooribika, asingazii kuti ariryiwi.

Mashango, mimbiti zvinooneka peshe peshe zvimweni zvakona zvinenge zveitodetsera mukurarama mukati mwendaramo dzemuntu dzinenge dzitori mitombo dzinotorapa matenda .

Teiona mimbiti iri munharaunda mwedu, mimbiti yakatinakira, mimbiti yakasiyana siyana, inoshanda zvakasiayana siyana mimbiti inei. Imweni tinotse mitombo tomwa, imweni tinototapura mashakani akhona totobika toite muriwo. Imweni nguwa imweni inotipa bvute, mumvuri uyani takagara mumakanyi umwo.

Mashango anooneke mumphiri mwedziya akanaka yaampho. Anoitire kuti mvura isazobhoozeya, yeikhukhuza, yeizotore zviro zvakadaingemavhu, yeisuka, yeiendese kuretu.

Mupfuta unodetsera antu zvakawanda mundau ngendau mwounenge uri. Amweni vanotohamba kubva kuretu iyo kuhambire ndau dzinenge dzine mipfuta inoii. Veide kukone kudetsereka ndidzona ngokuti mupfuta unouu une zvakawanda zvounodetsera.

Mimbiti inodetsera maningi mukati mekupona kwevantu. Mimbiti inokwanise kudetsera kugadzira mapato, kugadzira midanho yekuambuka ndiyona kuende mhiri. Pangadaroko pari pagungano kana pamufuya mwotoise matanda mwotogadzira vantu votoambuka voende mhiri kwavanonge veienda.

Teikura zviyani vandu vaibaaronzerana kuti kune mumbuti unonzi murembe rembe, waiti ukautora ukauchaya chaya woita ngatei mashakani acho akapata pata kotozi murembe rembe watoshanda. Wogume kanyi washaisha chiro zviya wotonzi apana chaunoitwa ngekuti murembe rembe unowu unenge watoshanda. Asi isusu taitoona kuti zvotoshanda ngekuti taitotiwo wanonokawo kugume kumbatso..

Kune zvikafu zvatinorya zvinoake mwiri zvinooneka mumavhu. Unoite ekuzvitsa wototora wosuka, wobika, zvinoake mwiri zvikafu zvakadaro.

Mimbiti yakanaka yaambo kuva tinayo munharaunda inotidetsera pamumvuri inotidetsera pakutipa muchero imweni yeizotidetsera kutipe mitombo wekuti vantu varapike ndiwo.

Kune maruwa amweni emumbiti dzinobudise mvura yakaite kunge mukaka, zvirozvo azvidi kutambira padhuze nazvo, zvinoremadza muntu akakura abofu kubudikidza ngemutombo weanenge abata usingazi kueme zvakanaka.

Mashango akanaka yaambo aripo. Anoite kuti mavhu asakukurwa ngemvura. Ikauya yakawanda ikanyaite guwe rakadini anondoramba aripo ngekuti anenge akabatwa ngemashango.

Mitombo imweni yatinoona kubva pamimbiti, inoite wokupipidzwa. Muntu otora, otomwa kana kunyika, omwa mvura yakona, ona wapera kunyunguruka.

Gusha rinoshandiswa kuitise muriwo. Vamweni vanotorishandisa ingateyi mutombo, rotorape muntu. Vamweni vanorapika ndirona mundani, vamweni vanorapika ndirona mapundu ari muhope.

Tiri adodori taisaziva kuti kune mashango anodetsera kuti tikamatora tikatomarya kana kunyika mumvura tinorapika ndiona

Mimbiti yakanaka yambo mundaramo dzevantu, inokone kuti muntu afeme, yokonazve kuti muntu awone chekurya kubve peiri mimbiti, pamwepo nemitombo.

Maruwa amweni anorhyiwa, amweni anobikiswa mutombo, amweni anotodzodzwa panongana pane zvironda kuitira kuti zvitooma.

Mafuta akanaka aoita kuti ganda remundu rijeke ,rinake amweni makanda anenge tondozhoka akati kwazharara ,akadzorwa mafuta anotsvukirira ronakirira rinenge rajeka harichazi kutondozhoka.

Kune zvokumwa zvimweni zvakagadzirwa zvisingafanirwi kumwiwa mumwiri mwedu. Zvinorwadzise nyama dzedu kunyanya mukati mumathumbu anorwadza ocheka cheka kubudikidza ngezvimwiwa zvetinenge tatora

Munyika munomu amudiwi mbanje. Muntu akaonekwa eibhema kana eitengesa andani kuatengesere mbanje dzinedzi, mundu unosungwa. Unobaapike jere. Kupike jere gurutu, wombaagaremwo, ngenyaya yembanje.

Mumbuti inotemwa temwa yoanikwa yaoma inoiswa muduri yotwiwa ikatwiwa yakaiteuswa yototorwa yovharirwa muzvipepa kana muzvibhotoro vantu vototora voshandisa umweni uno mwiwa umweni uno sanganiswa nebota.

Makumucha muchero wemushango muchero unototidetsera mune zvakawanda tikaurya. Mucherozve wekuti nyuchi dzemene dzinokwanisa kuryawo dzeitogadzira uchi uchi uya weizorapazve vanhu.

Gavakava rakabaaoneka ndiana mbuya edu nana sekuru edu ,kuti gavakava rinorape zviro zvakawanda yaampho. Kunyangwe kuhuku dzemene rinorapa .Rakabaatogwinya ruwa rineri .Kubaya haro asi rinoshande zviro zvine musoro, zviro zvakahlamburika, zvine nqondo dzakadai ngedze muntu.

Kudhaya vantu vaipona ngenyanga. Vaienda kooringidzwa vorapiwa ngenyanga. Nyanga inenge ine mitombo nembiti dzakasiyana-siyana dzeinotsa mumavhu, antu otodetsereka asi mazuvano kwaane chiyungu.

Munoona mashango, ukamatora ukamachwanyachwanya ,amweni anotoshandiswa kutobika. Paunongana weibika paya ungabike muriwo, nyama dzinedzi, wotochwanyachwanya mashango woisa anodetsera yaamho.

Maruwa mazhinjitu anoshandiswa yaampho kushongedza muzi dzedu dzojeka nekusvipira ozoshandiswazve kumwa kugadzirisa mutombo.

Kune michero imweni inorhiwa navantu ichirhiwazve ngemhuka, ichero inoyi inogadzirazve zvekurha igadzirazve mafuta ekuzora.

Mitombo yembiti inokuiwa yoita mabutu yokumanidzwa nebota kupe vana vadodori neakuru akhona kakurutu matenda emundani anoda mitombo yakakuiwa yechindau.

Kune mbiti emashango zvinoonekwa mundaraunda zvinodetsera vandu nembuka ,mbuka dzikarya dzinorapika dzoguta zve nzara yapera ,mundu anorapika zve ndidzonave matenda akasiyana siyaa muntu otonzwa zviri nane nyama dzake dzoita zviri nane,

Mashango akanaka ya-ambo. Ungatse nzinde dzakona ukamwa, wopipidza, dzimweni wonyika, womwa a-a zvinodetsera ya-amho. Unotodetsereka kusuka zviro zvakawanda mumwiri mako.

Vamweni vandu vanogonda kuti ndikaenda kun'anga ndatopona. Ndatopona ndaende kun'anga. Aachaendi kuchibhedhlera, otoponere kun'anga kuya. Ooguma dai wafembeswa, dai wapwititidzirwe mafuta. Makodo akandirwe apa watoti ndapora, kubeni zvimweni zvinonga zveitoda azvo chibhedhlera.

Aaah ,muchukuwawa ishango rakanaka. Ishango rinoshandiswa kuite muriwo kakurutu ana mbuya, naanamai edu vekudhayadhaya. Vanoridakarira maningi shango rino. Vamweni ndivo vanorikumanidza nemutikiti.

Mashango ari mudhuze nemhatso anokurudzirwa yamho kuti akurirwe pajeke pasare pari pamhene pamhatso pasaita-ngatei pagwasha pona pari pamhatso.

Makebe anobarwa ngechishango chakaite kutambarara anomera kundau dzakaite kugowa mwakadai ndaana Chibuwe nana Rimbi anobetsera yaamho.

Gawakawa iruwa rinoshandiswa zvakawanda. Rinoshandiswa kugadzira mafuta. Amweni anorishandisa kumwa kuite mitombo inorapa mungawa mundani, ingawa misoro, rinoshanda zvakawanda gawakawa. Vamweni vanotorishandisa kunakisa ganda rawo remene.

Kune mihlobo imweni yenyoka inogare mumapuve. Ngekudaroko antu haatenderwi kungogara-gara peshe-peshe, kubudikidza ngekuti vanozoumwa vakayiyarwa.

Vantu vanotsa mbiti mugwasha. Magwasha akadai ngere Chirinda, gwasha reNgungunyana. Votora mbiti yakhona voikuya, voiise mumabhodhleya, vototengesa.

Mashango akaita ana mungoza anodetsera yamho kurapa antu anomatora ogaisa obike bota nesadza.

Vantu we bhinzi nyimo kurima kwakanaka kuvantu kunaka mwiri kurya zve kune hutano hwakanaka.

Ruwa rinozwi gavakava, ruwa rinodetsera yaampho. Rinorapa uyezve rinorapa kunyangwe mphuka dzakadai ngehuku, dzikatomwa dzorapika ndirona gavakava rineri. Gavakava iri rakatoite ruwa, rakanakazve riri pa mphatso, rinenge rakatogadzira pachivanze pemphatso ngemunakire waro.

Kudhaya vantu vairye mbowa, guku, bangara muchukuwawa veizvikuma mumashango, Kukuma mumagwasha kunyanya muchukuwawa unooneka peshe peshe munyari mugwasha unouona urimo.

Tinoona ndau dzakaita matunthu, dzinomera maningi mimbiti nemashango. Asi mwakaite mumagwenga-gwenga kudai amuna chinobunemwo. Saka vakagara nhemumatunthu zvinenge zvakavanakira. Kunyanya-nyanya vane mphuka, zvipuka zvepamuzi zvinenge zveida kurya, zvinonga zveitorya masango ano. Vari mugwenga zvinofa ngenzara ngekuti mugwenga amuna chinobidemwo.

Pechakauya hacho, asi antu havana kusiyana netsika yavo yekuchere mimbiti, veigadzira maguchu avo veimwa. Vanozondoenda havo kuchibhedhlera asi maguchu veimwa.

Nyuchi dzinorya maruwa, dzikarya maruwa dzinogadzira uchi. Dzagadzira uchi, vantu vanozotorawo uchi, vozourya veyi dzirapawo matenda akasiyana-siyana avanozvirapa veyirya uchi.

Mbiti isina mashakani inonyanye kuonekwa kusingawandi mvura, kwakadayi ngegowa. Gowa arina mvura yakawanda, ndokunoonekwe mimbuti inenge isina mashakani. Zvakasiyana nekumatundu. Kumatundu kunonaya mvura, saka mimbuti iriyo inenge yakasvipira.

Maruwa akanaka yaamho kuwa tinawo pamizi dzedu. Anotidetsera yaamho kuti pamuzi paningirike, pahlamburike, pajeke, weinyaningira uri kupato iyoo zvinenge zvakambaahlamburika yamhpo, zveimbadadisa pamuzipo. Asi chimweni chaanozoshatira, anongwarirawo nyoka. Asi amweni akona anotodzidzinga nyokedzo.

Manduweni ,nyimo ,nyemba zvikafu zvino ake mwiri zvikafu zvatino fane kuramba teirya nguva yazvo yaguma ngekuti zvinoti detsera yambo mu nyama dzedu.

Takakura teiziya kuti guku muriwo, asi ngekufunda kwakazoita vanthu zvakazozikana kuti guku mutombo, guku rinorapa.

Pamhatso apadi kunyanya kuisa mimbuti yakawanda. Ukaise mimbuti yakawanda pambatso zviya, Mbatso iyoyo inokwanisa kuzowirwa ngemimbiti iya, yopwanyika. Yazopwanyika vantu vozotama pekugara. Saka mimbuti inenge iri padhuze nepamhatso inofanira kutemererwa. Mimbiti ngaisimwe kuretu nembatso ndokuti vantu vagare zvakanaka vasingatyi.

Kune mimbiti imweni inotorapa marwadzo ega kuti ukaitora ukaimwa marwadzo eshe anopera imweni inokuyiwa Imweni inonyikwa mumvura.

Aaaa!!!,gusha rinonaka maningi. Gusha rinombaanaka wapedzepo unoti unorirya kuite muriwo, woriryazve reyitokurapa pamwepo. Rinoti kurapa ropedza rotizve muriwo unombaadetsereka netsima inombaidzaka yakakura inotopera tsima ngegusha.

Kune mashango amweni ekuti ukamatora ukamabika womwa anorapa besha kwozoitawo amweni ekuti unotora wofukira anorapa zve besha.

Matikiti nematanga anoshandiswa kugadzira nhopi. Anoshandiswazve mashakani akhona kuite muriwo. Anoshandiswazwe kubike bota, kutobikira ana adodori bota ngematikiti nematanga.

Nguwa yekumaya tinoone michero yakasiyana siyana imweni inobatwa pamakanyi imweni inobarirwawo mishango inengana yeiryiwayo neshoko nevantu.

Kune mashango amweni ekuti ukamasima anyari maruva pamuzi, mhuka dzakaita ana mbudzi kana mombe dzinotorya. Wotoona kuti hapana maruva aunonga wasima. Saka zvinonga zvichida kuona maruva atinosima pamamizi pedu.

Mashango akanaka anotiite kuti tifeme zvakanaka, anotipe chikafu, anotipe kujeka kwenyika. Nyika inenge yakajeka kubudikidza ngemashango akasvipira, anooneka mundau ngendau.

N'anga dzinotsa mutombo kubva mumagwasha. Imweni inotsiwa mumvura vopapazve makwande emimbiti dzakasiyana-siyana kugadzirisa mutombo.

Kune mimbiti imweni yakadai ngemutoronga, inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Vana vachona vane zvavanorapa. Vanoryiwazve ,veyibikwa, veyi dhibhaniswa nemuriwo, nzinde dzachona dzinoshandiswazve dzeyimwiwa.

Kune mashango anoitwe muriwo akadayi ngaana mbowa, guku, bangarara, muchukuwawa nembowa iri mitombozve yeirapa.

Ndau dzakaite matuntu ndidzona dzinoonekwa maningi ningi mumbuti mashango akasvipira ane chikafu mugowa amuna.

Kune mashango anoshanda zvakasiyana siyana anoshandiswa kuita mutombo anoshandiswazve kuitwa muriwo anoryiwa amweni anomwiwa.

Maruwa amweni ano gadziriswa ndiwo mutombo ano chwanyiwa onyikwa mu mvura muntu omwa amweni ano pipidziwa omwa.

Pane mi mbiti imweni ino oneka mu muzi mbiti yakadai nemu katapeya mipopo mipirikisi mbiti ineyi inorapa matenda aka siyana siyana.

Gusha muriwo wakanaka yaambho unoita kuti sadza rirumbe rinodetserazve kurapa matenda akasiyana siyana angadaro ari munyama dzevanthu.